Daro dumma dumma herappe shikida asiy de'izaysi qonc'ekko. Ha asati azze gizaysa giddiko ispote woykon kuwase too kuwase issippe shiqidi ahotethan woyko darotethan c'ora asati zoo'otethan bettishe de'es.

Nu dere gaammo zoonezas huphphe katatmay arbba mincce geetetti erettes. Ha arbba mincce katamazas qasse izas ayssiza waanna ayso kawozi beettiza sohoy ha gimbizan beettees. Gimbezan nuni be'idayssa malakoo.

Gede baggara nam'u asatideshin ha baggara qasseheyssi neya uttadus hayssi neya uttidarakka izi booththa mawu maada karethara behopheza goozettara dawus ha karethara goozettara dizaaris qasse zokkoza bolla seeybize childen giza xuufezi karethara xaafettides hessa guussayka gashshe nayta maado woykko gashshe nayta iitappe naago guussa.

issi aahu dembay dees ha aahu dembazan qasse cililo maatati deizayssi beettishe dees ha cililo maatazan dumma dumma asa duhota malizayti yafaran gides issife booththanne dumma dumma cililota gididi deizayssi qonce gididi bettishe deees

cora asati issife shiiqidi uttidi gede baggaranne ha baggara issife shiiqidi uttidayssa be ashidays ha shiiqidi uttida asati ha baggara qase issiyadey eqqidi deyshin iza ubbaykka uttidi beshin iza xeellash de ays

dunguza mayda asati sife giidi shiqidi eqqidi deettes izetikka azootho gizayssa gidikko dansancha geetettettes izetikka danthishe issi bolla gididi dunguza booththaranne zoora walakettida madhoza maydi sifhe gididi danthishe deettes

daro woykko cora asati issife shiqidi deizayssa bessishe dees ha cora asatikka issifetethanne issipe siqotetha bessishe deezayssa beyashe days ubbaykka woykko ubbatappe baggati be hupheza bolla gullantidi woykko qoofe woththidayssa bessishe deees

daro asati issipe shiqidi tobetishenne haasayishe deizayssi qoncekko izetikka aaze haasayizo gizayssa gidikko dumma dumma biitta go7etethanne biittay azas go7izakkonne iza hasa7ishenne tobetishe de7eettes

Nuni izara geliza wulaza woykko gelizanne keiza besseza nuna bessishe dees hessika ginben oosettidi aa bettishe dees izappe gede giddozan asati gelishenne keeishe deezayssi qonceko guye baggarakka dumma dumma mithati beettishe deettes.

Macatinne attumati woykko additinne indeti issippe gididi deettes ha macatappe issiniya qasse dunguza mayoza maydi ba hupheza bollaka dunguzara bena qachada uttada ha baggara de7awus dubhe duge baggara qasse booththa afelezanka bena maydi uttidaytikka beettishe deettes.

Daro asati sipe shiiqidi uttidayssi beettishe dees ha asatappe qasse giddon deizassazi dunguza maydes xeekaytikka ubbatikka dunguza zo7o mayo maydayssi beettishin guye baggarakka uttidi ubbaykka gedey issi soho woykko issi bessa xeellishe deetes.

Ayti issife gididi uttidi ha beyisho deettes haytikka izatappe issi hisineti ufayettizaytinne mixizayti bettishin gere baggara qasse cililla oydey izatachen deeza issi beettees haayatappeka qasse guhe baggara aho mithatikka beettisho deees.

Issi adde dizayssi uttidi haa be'ishe dees. Ha qasse izappe gede baggara issi addezi beettena shini izas ayfesozi beettena. Gido attin ha beettiza addezi haasa'ishe be sinththan waraqate woththidi izappe haa nuusi qofaza immishe dees.

Daro asati issippe shiiqidi issipetetha bessishe de'izaysi beetishe de'ees. Ha daro asatika issi miisha woyko issi meto polanawnne he metoza birshana giidi issoy isuwara zoretishenne tobbetishe de'izaysi qoncce gididi beetees.

macatinne addetti gididi isippe shiqi uttidi zooretife deettes izetikka zooretishe deezay aaza gizayssa gidikko issoy issoara gididi dumma dumma metota polanassinne bershanas gididi sipe haasayettishen opetishe deettes izeta giddon qasse dumma dumma maata ciishshay bettishe dees

daro kawo oosanchati issipe shiqidi uttidayssi beettishe dees ha kawo oosanchatikka pirde keeththa geetettizayssazan uttidayssakko istetikka yafara n afaranne keehi aho bessazan woykko shiqotethay deezayssazan issipe geedi cugan cugan zodetishshenne tobetishe deezayssi qoncekko

daro asati issife shiiqidi isifetethan uttidi ha be7ishe deettes ha uttida asatappe giddon uttida asati dunguza may7onne qoofe wothidi deettes izeta giddon qasse issi maca be huphezakka goozettidarakka karethara goozettidara uttada de7awus

issi macadizara haasayafhe dewus he iza hasashekka deizaara iza qaalazi dhoqu gaana mala woykko daro asas keehi seetettana mala kushen oykkada izaaiza qaalaza dhoqu istiza miishazan hasayashe deos iza guura qasse ginbeza bolla dunguzan tiyettida miishaykka beettishe dees

Isiyi ba'anasne wochanas weyko tselanas kehi lo'iza keta betaws. Ha ketaka bolara tsinqa gatetda matan kametraroko, iza bolaka keshayi keshat de'ishin, ha betazan qas chilllo betazanka asat hamutishe detes.

Nam'u guutha naytti isoy issuwara gididi idimettishe deetes ha guutha naytti issoy issuwa laamotizayssa malees izetappe gede baggara qase po'izaynne eexiza boothay dees he boothazappe bollara qase karethara tiyettida miishaykka beetishe de'es.

Issi ayiya dizara kushen kuto adeza oykada eqadus izappe qase hara bagara iraynne away inden gelonta mala bolara yanxila woyko kuwa imizayssaza oykada eqadus gede bagara qase bota bitara be hupheza qachiza adezi betishe dees.

Issi maca dizara uuttada de'awus ha macayakka kushshen qase haaththe qoolashe dawus ha macaya dumma be bollaza goozettadanne dumma dumma mayotaranne sharibettara bena qaachchada de'awus gedde baggara eexiza taamyikka poo'idii bettishe de'es

wora medosata giddoppe issinozi gaammo geetetti xeeysettes ha gaammo geetetti xeesettizayssazi ubba worame duosatappe bolla gididayssanne wolqama gidizayssa woykka ehi babisizayssa geetettishin ayay ichid ha be'ish de'es.

wolqama bessay woykko sohoy beettizayssi beettes ha bessazi woykko soozi dumma dumma shuchchappe ginbettida keeththati beettishin iza giddora qasse asati hamettizayssinne aykkokka issi asi deezayssi beettenna a baggarakka dumma dumma medhotan tiyettizayssikka qoncekko

Nu dere ga mo heeran wogaynne seeray bonchettiza miishati deettes ha wogaynne seeray bonchettida miishatappe issinozi muusa woga geetetti xeesettes ha asati issoy issoara gididi beyettishenne issoy issoara barsettishe giidi kesanezappe kathaza miishadizaysi beettes.

nuni gaammo asati maanassinne nuni katha go7ettiza katha qommotappe issinozi buddenna geetetti zeezettes ha buddenazi keehi lo7izayssanne iza giddon dumma dumma katha qommoti qolettin izara maana nous go7iza miishati de7ettes

nu dere gaammo asatas boncho ma7o geetettizayssi woykko dunguza geetetti xeesettidayssi dees he dunguzazakka ubba asati be qoodhezan yeggidi woykko qachidi ubbaykka iza yeggidi eqqidi ha be isho de7eettees

issi ginben keexettidasoy beettes ha ginben keexxettidasoozas qasse gita wulay geloso woykko kessasoy bettishe dees izapfe qasse ya bagga woykko biittazi shuchchatara oosettidi keehi lo7ishenne keehi malalizayssa beettashe deays

Nu dere heeranoekko nu dere asata gaammoti bonchiza dumma dumma wogaynne seeray naagettiza miishati deettes ha miishatappe issi nozi muussa woga geetettes ha muussa wogazikka dumma dumma bambaretinne buddean giigidanne ashoti kathati issi bolla shikid deizayssa bessishe dees.

hoyddu asati beettishe deettes ha woyddu asatappe nam7ati nayta gidish nam7ati addenne machokko haddenne machotappe nam7ati qasse indeya be hupheza woykko macha be hupheza kehi aduphissada dadisadas iza malaka maca nayakka dadisada eqqada eafhbe ishe deettes

Worame duossa gidizaytappe issineti beettishi dettes ha worame duossatikka qaare geetetti xeesetettes oyddanne oyddappe dariza qaareti beettishi deettes issi qaareyabe naaza idimmada uttidayssi beettishe dezayssi qoncekko.

ichashanne bolla gidida asati issappe issipe gididi eqqida didetappe nam7ati macata gidish nam7ati addetakko ha macatikka ba hophezakka goosettidi deshi nadetikka kumemeyozama yidi issipe oyketidi eqqidayssi qoncha gididi bettishe dees

Daro kawo osanchati macatinne atumati gididi issipe utidi ha beyishe detese izeta sinthan qase dumma dumma xaraphezi de'ese ha xarapheza bolla dumms dumma lo'iza mayotikka utidays betishe des izeta gidon qase issi acayakka be hupheza sharben gozetada gede be'ashe de'awusu

daro macatinne attumati issipe gididi be kushe dhoqu hstidi bandera oykkidayssi beettishe dees izeta lanqezanka qasse booththaynne cililon pudhida maatatikka beettishe dees haasatikka aazi gizayssa gidikkoka erettibenna

Issi kawo osancha dizaysazi utidi ha tana be'ishe de'es ha kawo osanchazi kushezan karetha bire oykidi iza qalazi qase dhoqu gana mala iza qalaza dhoqu otiza woyko kosheza dhoqu histiza mishazan hasa'ishe de'es.

daro kawo oosanchati issife shiqidi uttidayssa bessishe dees eyata sinthanka xaraphezi dees he xarapheza bolla booththaranne zoora walakirtida may7on izi mayettidi dees iza bolla dumma dumma miishetikka uttidayssa bessishe dees

Daro asati sife shiiqidi eqqidayssa bissishe deettes izetikka qasse ubbay caaridayssanne caalo nayti issife shiiqidi miicizay miiconna gididi issife eqqidayssa be ashe du''ay izeta giddon aadhdhidi aadhdhidi issineti sineti bo''a malizayssikka bettishe deees.

Asati issippe ba'idi dizay aaze gikon nus izappe po'o nu demana misheko ha po'ozika solare demizaysa gidik, awazappe nus po'o imiza miisheko. Asati izaka pude bolla kesishe de'etees.

Issi adde dizayssi ha beishe dees haaddezikka issi kushezan biiteza oykkidi biitezan ha bessishe dees izikka aazi gizayssa gidikkokka eretibenna addezikka kawo oosancha woykko kawos ooththizayssakko.

Usupe asati issife gididi eqqidi haasayishe deettes ha usupe asatappe oyddo asati qasse bees emettida mayo benatetha qoncisiza may'o oykko izata sekaytappe shaakkiza may'o maydi deettes izatappe qasse issi addezi hupheza bolla bootha qoofeza wothidi eqqides.

nam7u kamey issi soho woykko issi bessan yiidi uttidayssa be7ashe days ha kameza giddon qasse issi kameza giddon issi addey uttidayssa be7ashe days issi adde na 7a dizayssi qasse he kameza meeccishenne iza tohoza oykkishe dizayssa qoncce gididi be7ashe de7ays.

Heedzdzu asati deettes heedzdzu asatappe nammati uttidishin uttidaytappe issinozo zo may7in issinozi karetha maydees ekidayssazikka zo7eshurof maydees uttidayti qasse be kompitelezan uttidi izetikka be ishe deezayssi beettees

daro sootibetetes ha daro sootappe leemisostaybeshin giddozaranne ha baggazara dumma dumma abbati woykko haaththeti gidton deettes iza ta lanqara qasse dumma dumma mithatinne dhoqa bessati betetes gede haho baggara awa ayfey qasse buro kaishe deizayssaka be ashe deays

Nam'u asati mitha bolla kedi deettes ha mithazikka aasas goyeze gizayssa gidikko nuus pooho immiza miishatappe issinozakko hassika koronte geetettis he korontezi nuus pooho immana mala pooleza bolla qasse koronte shu boza qacheshode eqtes.

Heedzdzu asati gede baggaraqqin ha baggara qasse bulaza bolla woykko gelonne kessaza bolla issi aaya eqqadus ha heedzdzu asatappe issinhezi qasse kushezan dumma dumma bodoro malizayssaza xaaxi oykkidi ubbatikka issi mala mayo maydi ha eqqidi be ishe deettes.

Isi'aaho dembazan woykko bessazan dumma dumma biittatinne biittata giddon qasse guutha shuchchati deeizayssi beettees ha shuchchatappe qasse gede baggara mithay dees he mithaza achchan qasse nuus koronte immana dandayiza poolezi eqqidikka shubotabe bolla qachidayssi beettishe dees.

Issi aho dalga ogey deishin ha dalga ogezan qasse daro asati hamettishe de'etes hara baggaraka kametikka yafaran yafaran gididi ha ogezan asatara gididi gede hamettishe deettes ha baggara qasse xelili ekkiza bessatinne poo7iza bessati betes

Ichachu asati issife gidi dishi qidi eqqidi deettis izetappe gede baggara qasse poole woykko nus izas poohoy nuus imettida woykko koronte poo iza beettizayssi woykko izagata guyera de ishe dees izitikka eqqida biittazi booththa biittakko

Oyddu asati utidi de'izayssa beyashshe dayiss ha oyddu asatappe issinezi ade gidishin seka hezdzdat qase indetakko adezi qase ha bagara tukeza ba kushshen oykkid uyishshe deyishin gede bagara qase de'iza indiya be kushshen waraqata oykidi gidon diza indiya oyde bolla utadus

dumma dumma zoora be giddon woththidi ushsha uyishe asati issife shiqidi deettes ha asatikka bessiza aze gizayssa gidikko issifetethanne be issi bolla izati uyizayssa bessishe dees hizeti ha7i mifen uyise deezay dumma dumma ashotanne hara ushshata shiiqidi uyishe deettes

Nu dere gaammo asata wogaynne seeray deeza yidees ha wogatappenne seeratappeissinozi muussa woganne muussa seera geetettes iza giddon hessape muussa wogasnne seera godettida asati issoy issora uyishenne mishe uttidayssi beettishe dees.

daro asati issifetethan shiiqidi deizayssi beettishe dees hayssifetethan izati deidi deizayssi azas dideyzo gizayssa gidikko dumma dumma banke bessappe be biranne be miishata kessana gidi issife shiiqidayssi qonca gididi bettishe dees

Issi addey dizaysi kume mayo mayidaysi haa be'ishe dees. Ha addezika bees ayfe bolla ayfe manaxire woththidees. Ha adezasika huphe bolla qoofey dees. Ha addezika kawo oothancha malizaysako. Uttidika haa tana be'ishe dees.

kaa woosanchati hiissi pe gididi shi kidi eqqidayssa bessishe dees izetappe issi addezi ka7elsa kume may7o maydayssazas waraqata immishe deezayssa bessishe dees izetappe gede guye baggara qasse ginbe keeththezikka beettizayssi qoncekko

Daro kawo woosanchati issippe shigidi uttidi ha beishe deettees ha kawo oosanchatappe issi adezikka ebaaxaza bolla kushe woththidi be sinthazan waraqata woththidi izo beishe dees issi ssinetikka qass be kushezakka idimmidi uttidayti beettishe deettees.

asati issipe shiiqidi deezayssa beyashe days ha asatikka izitappe baggati zo7o maamaydayssikka deyshin izitappe qasse hissineti ha baggara oydeza bolla uttida gede baggara qasse dumma dumma maatati biittazan qolettidayssi bettihi de'es

issi addezi be hupeza bolla qoofe wooththidis ha qoofizaska malazi zo7okko addezazi kushe nam7u kushezakka laallidi ha ba ishe deees addezi aazi giza gidikkoka eretibenna izikka bessizayssi babbo mala bessishe deees

Miththay woyko barzaffe Gettetiza miththazara qashshettidi birron kexettiza de'iza keththay di'es. Ha keththaykka hara wode uu'eshin gimbbe gettettiza dhesetizayssazakko. Issi addezi dizayssazi iza bolla kehettidi kexxetti de'izayssazi qoncce gididi betishe de'es

Daaro aasatti issippe shshiqqidi deeidayissi beetishshe dees ha assattika kaawo osanchcha maalizaytako ha assatta qaase ha baagara geede ssimidi issi addezika izatara hassaishshin assatti izzi giizo qofazaka ubbayka ezggishshe deetess.

Issi ginbes hedzdzu wulay beetishe de'es ha hedzdzu wulazappe qasse hara bagara bollara gashe wulatikka beetishe de'es ha gashe wulatikka aapunne gizayssi gidikko usupunatakko ha usupunatikka karethan ke'idi beetishe de'es ha ginbezappe guye bagara gita miththati beetishe de'izayssi qoncekko.

Heedzdzu asati issippe gididi hamettishe deettes. Aaza bolla hamettizo gizayssa gidikko dumma dumma miishshata k kaththa woykko hara hara miishshata madaabara woykko kontaaleza giddon aaththi qachchidi iza bollara pude bees qasse izeti deettes.

asati issippe shiiqidi zoo maydaytikka karexa maydati issippe gididi deettes izetachen qasses araphezaza bolla pampaay haaththayra uttidayssa woykko haaththaza izete uyanas maaddizayssazikka deezayssabe sishe dees ha asatappe issi addezi be hupheza bolla dunguza qoofeza woththidees

Issi cilili ekkiza bessay beettes ha cililli ekkiza bessaykka beyananne xeellanan koyi lo'za bessako ha betizaykka cilil ozi maata gidishin maataza giddon qasse dumma guutha mithatikka beettes gade baggaza lanqezara qasse dumma dumma ginben oosettida sohotikka diishin hasowota lanqezan qasse bandiraykka eqqides.

Gita keeththa woykko gita pooqey keexettidayssa beyashe dees ha fooqezikka shuchchappe ginbettidayssakko ha baggara qasse issi ginbe eqqidayssaza achchezan issi tophiya bandiray eqqidayssi bettishe dees ha bandirazappe gede baggara qasse biratan kashettida qeshaykka beettes

daro kawo oosanchati issipe shiiqidi eqqidayssi beettishe de7ettes ha kawo oosanchatikka issife be meto polananne be meto birshana woykko issoy issora tobetidi qofa laamettidi de7ida metoza birshana giidi issife eqqidayssi beettishe deees.

wolqama katamay beettishe dees ha katamazappe ha baggara qasse gita aaho ginben oosettida wolqama ginbezi beettishe dees gede baggan qasse gashsheka mithatinne he katamaza giddon fe gedera aadhdhishi dhoqa bissati woykko zumati beettishe deeedees

Coota asati issifetethan shiiqidi uttiza bessaynne sohoybettishe dees ha iziti uttiza bessazan qasse dumma dumma dtoyde qomote woykko boothara deiza oydeti dees iza giddon ha kawo oosanchati issife shiiqidi zooretishinne tobetishe deysi isi qoncekko

asati issife shiqidi eqqidayssi beettes ha asatappe issi neya maca gidishin sekayti qasse addetakko ubbatikka karetha kume mayo maydi deettes izata ha giddozan qasse lo'o beyanas xelliza bessaykka ginbetti keexxettidayssi bettishe de'ees

Coro asati issippe gidi di shiiqidi eqqida ha coro asatappe ha bakkan deiza issi addizas bezikka bo'akko ha bo'azikka qas oona geetetti egizayssa gidikko nuus timerte deetha ayssiza awozakko izikka bira nu negga geetetti xeeysettes.

Ussupun assati issippe giididi hammettishe de'ettes ha ussupun assappe giidon diiza heezhzhaati macca giddishin lanqqen deiiza heezhzhaati qasse addetako he ussupun assatape guyye baggara kaamey eqqides he kaamezappe geede baggara daaro miththati qasse ciililidi bettisheka de'ettes.

Hezdzdu asati betishshe deettes ha hezdzdu adetappe isoy booththa Mayo mayadi des hankoyissi qasse kareththa mayo mayidi des gusikko izeti mattata qolidi izan adhi eqidda

Nam'u asati betishe de'etes ha nam'u asatape issina mac'a woyko indo gidishin isinezi adeko adezika bes haytaza bola iza kosheza woyko izi hasa'izo qalaza sisizaysaza wotidi izara qasi nam'atika kompitere getetizaysaza be'ishe de'etes.

Nam7u asati beettishin nam7u asatatappe issi addezi bootha mayides. Qasseka ha baggara kume mayo kareetha mayo ma7idayssazi kushen izi aazi oykkidi ha bena bessishe dees. Bootha woykko bootha mayida addeza sinthan ampaykka beettishe dees.

Daro asatey si peshu ideqqidi be ishe deettes aazi beizo dizayssa gidikko issi adde dizayssazi seka hargetida woykko saketidadeza akamishe woykko narfezeqidishe deyshin iza ubbatikka eqqidi be ishe deeettes

issi aayanne issi nay beettishe dees woykko issi addezi beettishe dees haaddezi qasse akime geetettishin aaya qasse sakitada he akimezan be sakoza woykko be hargiza paxama bada woykko cadettana n alfeza gada izakko biyada issife namati uttidi beettishe deedees

asati isife gididi eqigede beyishe deettes haasatappeka issi addezi be kusheza idimidi ekkides sekaytikka mela izaare ekkidayti deettes issi isineti qasse be ayfesa bolla manaxeel woththidayssikka qonca gididi beettishe de'es

Issi haakimizosan issi adde dizayssi saketizadeza efidi ifi hargida hargiza aazi harkadii woykko aazi saketadii gaada iza bolla deiza malatata oychife deees ha baggataka issi adde cimazi pa qase izas yootife deees.

heedzdzu asati beettishin ha heedzdzu asatikka qasse bey izan anjettida waraqata woykko misikire waraqata getettizayssaza oykkidi ha bessishe deettes izetappe biittazan qasse dumma dumma maata haytheta qolidi izan aadhidi eqqida

Issi macaya uttada dawus qasse sekayti eqqidi deettes he eqqidaytappe issi macaaranne issi adde zara kushen yoone mitha oykkidi issife be ishe deettes he uttida macaya qasse gede izataka uttada be ashe deyawus

Issife gididi anjettida asati deezayssi beettishe dees ha anjettida asatappe issinaya maca gidishin sekayti qasse addetakko ha asatikka issife gididi izetas anjettidi mettida waraqataza be ishe de'eettes.

Daro asati issife giidi aaho denbazan hamettishe deettes ha daro asatappe shagoti macata gidish sha goti attumatakko ha macati be qodhezanka be kolojoza yeggidi qasse bollara ubbatikka issi mala zoyshurabe maydi hamettishe deettes.

issi nayanne issi haakime kushe dizayssi beettishe dees ha naykka saketin woykko saketo naqin ereto nagidakkoka nays duunara dhaleza addezi bilqaxe zara immishe deizayssi beettishe deees hanayska aazi duuna doye bettishe dees nayykka hupheza bolla qoofera woykko gullantada deyawus

Daro asati issife giidi shiiqidi deizayssi bettishe dees ha asatappe giddon deizayssazi issi aakimezakko woykko sakiza asata hakime woykko narfe caddizadezakko hee izata giddon qasse issi addey harganchas uttin iza duunaza doydi issi ade deizayssazikka be ishe dees.

issi maca dizaara uttada dewus ha macaakka qasse toknologie immiza komputereza be ashe izaappe qasse nuus dumma dumma eratetha nuni izaappe demmana mala nuna eresana gaada uttada iza bee be ashe de7awus

Asati issife shiqidi eqqidi deettes ha ichachu asatappe issi neya maca gidishin oydati additakko ha addetappe heedzdzati be kusheza idimmidi eqqida izetappeka qasse dumma dumma nam'u asati be ayfeza bollaka mana xileza wothidi issife eqqidi be ettishe deettes.

Cora asati issifetethan hiiqidi esh uttidayssa bessees ha asatikka onante gizayssa gidikko harganchatakko harganchatikka paxananne dhale demmana giidi issife gii biidi ba ayfeza akimezan qashesidi woththidayssi bettishe deees.

Daro asat issippe siiqid eqidays betishe de'es,ha asatappe issi adey issi nay kushe oykid izi kushezan ciisha imishe de'es, gede bagara qase guta Nayaka lo'o ciisha oykada dhoqu ga dizays qoncekko.

Asathi issoy issuwaara shiiqidi qorqqoro geetheththizayssa kushen oykkidi de7eeththes; ha qorqqoro geetheththizayssazi nuuni keeththee keexxidi bollaara kammanaas maaddizayssakkoo; izappe hara baggara qassi githa miththay cilil7idi beeththishe iza garssan qassi sheeqi eqqida.

Daro kawo osanachati issippe gidi eqida betishe des izetikka bollan qaqetida mayor's izeta issi adezi oykidi issoy issuwara micishenne hasayishe detese ubatika Bothanne karetha mayidi hu'e bolla botha qofe Wothides qoncekko

Asati issippe shiqqidi gedde baggan uuttidayssi bettishe de'es he uuttida asata lanqen qase xaraphpheza bolla lambbay uuttidayssa besishe dees ha baggara qase oyddeza bolla issi macaya uuttada be kompiterazakka xana'ashe dizayssa besses

Ginben keexettida wolqama keeththazi beettishe dees ha ginben keexettida wolqama ginbezi iza giddora qasse gelosoynne kesasoy daro wulay beettishe dees ha baggarakka qasse biittazi ubbaykka ginbettidayssikka beettees.

issi denba biittaye bettes ha demba biittazan qasse dumma dumma ginben oosettida uttanassinne iza nuni shempanas maaddiza miishati beettishe deettes iza giddon qasse xeellanas lo7iza cilillo maatatikka giddozan aadhidi adhidi beettishe deettes

daro astamareti be mawuza maydi booththa mawuza maydi issiippe shiiqidi issi fetethan eqqidayssa bessishe dees izetappe issi adderi be kusheza dhoqu histidi ha bessishe dees guye baggara qasse dumma dumma mithati bettishe deettes

Nam7u daannati he baggaranne ha baggara eqqida ha baggara eqqiraysazi qoofe wothibenna gede baggara eqqidayssazi qasse qoofe woththides ha baggara deiza daannazi issozikka qokushen waraqata oykkides izeta giddon qasse nuni izaupfe go7ettiza woykko haaththe izaara nuni duuqiza dumma dumma miishati izeta achchen deizayssi qoncekko.

issi baggara ginbettiza keeththazi beettishin issi baggara qasse dumma dumma mithatinne aaho bosheti bettetes ha bosheta bolla dumma dumma biittay dhoqa biittay deizayssa bessishe dees gede baggara qasse qorqoron keexettida buro keexettishe deiza keeththaka bessishe dees

issi addey ha be achchaza bessidi dagama mala malata bessishe dees kushezakka issoy isuara oyssethidi eqqidi dees izappe gede guye baggara qasse dalga katha biittay beettishe dees he biittazappe guye baggara qasse a ha7ikka mithati beettishe deyettes

Daro kawo oosanchati issife shiqidi eqqidi beyishe deettes ha kawo oosanchata giddon qasse issi macayakka eqqadus ize ta giddon qasse dugge haddere afata ayssida awuzi xilawone geetettizayssazikka beettishe dees.

Nam'u kawo ossanichati eqidayisi betishe deyesi. Ha nam'u kawo osanchati nusi azi othida gidiko assa nata mattayi bonchetana malanne nagetana mala madizayitako izatika piride ketha woyiko piride soni utidda dayinata geteti xegetesi.

Daro asati issipe shiqida soho bisishe de'es ha daro asatape gidon qase xaraphezi des xarapheza bola dumma dumma asati ha iza besishe detes asata gidonka issi issi asati bo'atako de'izay

Nam'u karetha ase madizaytako eqqidi issi issa malatishe dettes nam'uatoka asa gidonta aggikoka asa malizayta gididi issiniya macha malishin inozi issineza malatishe issippe eqishe dettes

issi oosancha woykko kawo oosancha geetettizayssazi ittidi dees ha kawo oosanchazikka oona geetettiza gizayssa gidikko pirde keeththan asa naa maatay bonchettana mala naagisizadezakko izikka issi kusheza dhoqo histidi issi kushera qasse be qaalazi hasayana mala ta odishe deeres

kawo oosancha gididaytey issife shiqidi uttidayssi beettishe dees izi tikka issife shiiqidi uttidi tobishenne zoretishe deezayssi issi metofolanas giidikko izeta sinthe namu xaraphezay beetteys he xarapezatappe issi xarapheza bolla waraqataynne kompeteres uttidayssi qoncekko

daro asati si fe shiqidi eqqidayssi beettishe dees haasatikka kume may7o woykko qamiza geetettizayssaza ubbatikka maydi izeta giddon qasse issineti issinetikka ara mayuza maydi beettizayssika qonca gididi dees haasatikka kawo oosanchata geetetti yeletteettes

danati issippe gidiidi nuus ollas maddiza miishshaza oykidi ubbaykka babisishshenne ke'hi nuna yayissishshe ha salfen eqqidi de'etees ubbaykka issi mala mayo mayidayssi qoncekko gede baggara qasse miiththaykka beettishshe de'ees

heedzdzu asati uttidi be komputereza be ishe deettes izata giddoppe giddon de7izaara maca gidishin lanqen deizaytikka attumatako izetape guye baggara qasse izeta bolla ha ginbettida ginbezikka zoora tiettidayssi bettishe dees

wotadereti issoy issahara gididi salafettishe hamettishe deettees izetikka kushen oykkidayssa zikka hibabisizayssanne asa shempo hergisizayssakko hessika masara geetettiza ysettees ubbaykka be hupheza bolla be qoofeza wothidi hamettishe deettees

Asati nu heeran woyko nu dere gaamo asata dumma dumma hargetappenne iitappe nagana giidi dumma dumma anqashata shiishishe de'etes, ha anqashata qase heerazappe shiishidi issi bolla shiishana gidi dumma dumma cililo dozappe kesishe detes.

Asatinne dumma dumma kaameti issippe de'izayssa be'ashe days; ha asati qasse ha kaametan dumma dumma anqashatanne dumma dumma miththata caani gede epishe de'etees; izetappe gede bagaarakka qasse dumma dumma miththatika betishe de'es.

Asati nu heeraza lo'ithishenne pittishe de'etes izetaska kushen de'izayssi aaze gizayssa gidiko peyxxa getetidi xeysetes ha asatappe dumma dumma asati poolise woykko daanna geetetizayti issipe gididi hara asataraka pittishe de'izayssi qoncce geetetidi beettees.

asati oyddu sun sha gidi dumma dumma hanqashati shiiqiza bessay bettishe dee hanqashatikka aabici di gidi shagitidayssi qonca gididi bettishe deees aazi aazi ooththi ogizayssa gidikko kaameti caani shedeyzayssi asatikka shiishshi shedezayssi beeqtees

daro wotadereti issife shiiqidi eqqidayssi beettees izetappe guye baggarakka qasse mela macatinne mela asati izetara gididi issife eqqidayssa be'ashshe days ha izetappe gede baggara ginben keesettida keeththetinne dumma dumma miththati eqqi dishishn ha denbazan qasse izetara pittiza woykko biittaza pittiza peexatinne dumma dumma gaareti issife gididi de'ettees

Daro wotaderetinne asati issife shiiqidi dumma dumma biittata lo7athishinne ishalisishe de izayssa bessishe deees izetappe gede baggara qasse ginben kexettida keeththazikka beettishin izeta achchenka dumma dumma mithati bettishe deettis

nu heeran woykko nu deiza bessezan dumma dumma anqashati deeettes ha anqashati nu bolla dumma dumma hargetanne metota ehonta bolla he anqashata issi bolla shiishshi dhaani efiza kaami zo7idi bettishe deees

Issi kame gede baggara dumma dumma anqashata caanishe dees he caanizayssasa bollan issi adde diis biittan qase issi yadde diis ha baggara qasse dumma dumma mayda issindaya eqqadakka beyashe dawus giddonka qasse dumma dumma asati eqqidi hizeta be ishe de'ettes

issi bessazan daro anqashati issi bolla shiiqiza bessay beettishe dees anqashazakka kaamezi xaane hidi issi bolla shiishshishe deezayssi qonce gididi beettishe dees ha anqashatappe pude baggara dumma dumma woratinne mithati beettishe de7et kees

daro asati nu heera nuna dumma dumma hargetinne dumma dumma metoti gakkona mala nu heerata pitishenne ishalisishe deyettes ha izati pittizaynnehe ishalisizay aazere gizayssa gidikko peyxa geetettizayssaza oykkidikko

issi pe shiqidi daro asati eqqidayssa beyasho days daro asati issipe shiqidi aza sizeti ekkidakkone eretibenna gido attin taybeshini be heeraza lo7aathishenne be heeraza peyxaza oykkidi soysoy pittishe de7eettes

Karethara xaafettida xuufey bettishe dees ha xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko amarethozara boobetu arbamince ketema zuuraye payda misgeba gees hessi qasse gamoltho qaalazan woykko gamoth duunazan nu gishshin arbamince lo7iza biittayn woykko katama lanqezan be oonateth xaafettiza bessaya guussa

nam7u macati issife gididi de7eettes ha nam7u macatikka asa oonatetha qoncisi iza miisheza oykkidi iza ha bessishe deettes hey asa oonatethazikka booththa xuufeta xaafetidayssakko nam7aska giddon iza oykkidi bessishe miicishe de7eettes

deretetha nanatetha erisiza waraqatay woykko aydi geetettizayssasi dees hessika ay gize gizayssa gidikko intena laammite awakka biidi intena awakka boonta intena laammite giidi bessishe de'ees

Asati issippe shiqqidi eqqidayssa bessishe de'es dess ha assape gede baggara qasse cillilo maatay bettishe de'es ha cillilo maatape giddora qasse kaamey eqqides ha asatappe issi adezi duggeha deere ayssiza assatape issinozako hessazika xilahune gettetes issi adezi izzara saaroteta lametishe de'es.

Issi woliqqa adezi eqidi deyesi.ha woliqama adeza ba ayifeni manaxire getetidayissa wothisi iyasika kushezasi i hasayidda koshezi dhoqu ganna mella mishazi woyiko tokonoljeyi izape gede guye bagara cililo medhoyi deyishe desi

Daro asti issipe shiqidi ufayetishn micishe de'etes hasatape issi issineti be kushe issoy issuwara detes izata gidope issi adezi qase dugeha kilile aysiza adeko izika txilawune getetes

Dalga woykko dalga bessazan woykko dalga herazan daro asati issife shiqidi deezayssa bessees hayssika bessiza aaze gizayssa gidikko issifetetha bessees ha asatikka aaze oththa gizayssa gidikko issoy soara gididi ha eqqidi be ishe de'eettes

daro asati dalga heerazan shiqidi hamitishenne eqqishe deizayssa bessishe dees hasatikka ubbaykka issifetetha woththidi ha beyishenne cimay attumay macaynne adde giidi issippe eqqidayssa bessishe deees

Issi adde dizayssi ha be ishe diis aissi addezi be kusheza dhoqu isti di qasse issi kushezarakka bey haasayiza miishaza oykkidi dees izaska qoodheza bolla booththa dunguza deishin izi mayidayssazi qasse zooranne karethara walakettida dungusazakko addeza suphezikka bo7ati ekkizayssakko.

kowaase kaasanchati sipe shiqidi ha beyisho deettes gishetappe nam7ati qasse kowaasezakka ka7isho deishin gede baggan deizaytas misidezi xalala beettees ha kaasanchati kayidi daro moorota gelsiza asatakko

issi aho dembazan daro milineppe dariza asatikka issife shikidi uttidayssi beettishe dees ha uttiza asatikka issi cililo beittazan guppishenne yexishe deezayti issife gididi izetaka gede beisho izete deezayssi qoncekko

daro asati issifetethan shiqidi eqqidayssa bessishe dees hayssifetethan eqqida asatappe aadhdhide adhdhidi issineti be hupheza bolla booththa qoofezakka woththida ha baggara qase isatappe hara medhoo mawo mayda addezikka eqqidi deees

Kawo osanchati sife shiqi dutidi haabe isho deettes ha kawo osanchatappe sinthen deezayti booththa maydishin ha booththa maydatappe issineya qasse maca gidishin sekayti addetakko hadetappe qasse issinezi hupheza bollaka booththa qofeza wothidi haabe isho dees.

Issi addey dunguza mayoisi ha beyidi haasayishe dees addezas qasse duunaza achchen woykko duunaza lanqen buuchey dolidayssa beya shekkadays addezas qasse booththa dunguzay izay qoodheza bolla yeggidi ha hasayishe dees.

Daro adeti issipe gididi de'etes ha adetika kawo osanicha maletes izatape gede bagan qasi qoriqoro woyiko duma duma zo'ora kexetida qoriqorizika betishe de'es

heedzdzu asati be kushe dhoqu istidi ha beyishe deettes ha heedzdzu asatappe giddon deizara maca gidiashe ha macaekka be achcheza duyadey miicashe deyawus isetikka booththa xuufeta xaafettida xuufezikka oykkidi ha beyishe de7eettis

Nam7u baggera woykko nam7u soora asati yafaran yafaran gididi uttidayssi betishe dees ha izeti uttida oydezikka ha ogezan keedi bettishe dees oydezas toozikka izeti uttidi aazi zoretizaakkonne eretibenna.

Daro asati gere baggaranne ha baggara oydeza bolla uttidi be qompitereza be ishe deeettes izetappe giddora qasse heedzdzu asati kawo oso malizaytikka woykko kawo osancha malizayti issipe gididi haasayishenne zeeretishe ha ishe de7eettes

cora asati issife shiiqidi esifetethan eqqidayssa bessishe deees ha asatikka azas izeti shiiqidakkonne ereto naagikkokka ubbaytikka issi bolla shiiqidi dizayssa bessishe dees izetappe guye baggara qasse balganne aho mithay bettiiizayssi quncekko

nam7u macati issipe haasayishe deettis ha nam7u macatappe issineya waraqatakanabagada iza issineys yootashe deyes izetikka nam7atikka huphezakqa goozettidi itti deosonna izetikka be kompitereza korgorishe deeza yssi beettishe deyees

issi maca dizaara haasayashe de7awus woykko be qaalaza imashe deawus he qaalazikka dhoqu gaana mala bo7iza mashiney woykko miishay dees hessika qaala dhoqishiza miisha getet xeyssettizayssiza kushen oykkada izaara haasayashe de7awus

daro lo7izayssinne keehi ufayshshizasati issipe gididi deettes haasatappe issi indiya booththa mayda woykko booththa qamisa maydara genda eqqada sekaytas dumma dumma kathatanne haaththeza pampazara gaththashe da7awus

Wottadareti issipe shiqi eqidayissa she dessi ha wotadareti namu'u qommoko issinozi bulla mayo mayishini isinozi karetha mayo mayidda karetha mayo mayiddagatape issinozi botha qobbe wothidesi.

Daro asati woykko cora kawo oosanchati issife gididi uttidi gede be7ishe deettes. Izetappe issinati issinati be kiyozan waraqata wothida izetaska qofa woykko izetas izeti siyana mala izeti ezggana mala hara asaykka yootishe deezayssi qoncceko.

Kawo oosanchati sippe gididi eqqishe deizayssa bessees ha baggara qasse wotadereti be qoofeza karetha maa maydi deizayssa bessees gede baggara nam7atikka kushen qasse be anjetishe ekkidi keeza miishaza kushen oykkidi eqqidayssa bessishe deees.

Daro asati issife shiqudi hamettife de'ettes ha asatikka aazi ootho gizayssa gidikko tophiya ortodokse charche geetettizayssazan izati haabote geetettizayssaza tookkidi gede hamettife de'ettes

Asati issi bessappe hara bessa woykko issisoppe haraso baynas go'ettiza miishaydies hamishaykka nuni nu toora hamettishin nuna ogen gam'isana dadandayiza gish hamishazara nuni hamettizayssa gish nuna elles sidi garhes izikka kaame geetetti xeesettees.

Issi wotaderaddizi be hube goozettidayssazi be qaala zaara ha qodima agaza asatas qofa immisho dees haaddezikka babisizayssanne be kusheza bolla izi haasayizo qaalazi dhoqu gaana mala kushen oykkidi miisha zangowettidi haasayisho dees iza sinthanka waraqata woykko dawutare geetettizayssazi dees.

Baannati issippe gididi salpen oykko yafaran gidid eqqidayssa bessife dees izeta giddon issi addezi katetha mayle eqqides izetappe guye baggara qasse gamozone aysso kawuzi izan deyiza bessazakka keeththeza bollara ginbeza bessife dees.

Daro daanna gididayti sipe shikidi ekkidi tobetishenne isso issuara ezgetishe woykko haasayettishe zoretishe deettes izitappe bolla baggara qasse mithara woykko wulay beettiza doya mithara pexetishe deiza beeththazikka bettishe dees

issi daannazi ha be7hishe dees izikka mayda may7ozi bulla gidishin iza sinthe baggara mayoza bolla itophoya banderay bettishhe dees izappe gede guye baggara qass namusora kaametikka bettife beeptes

issi utethay beettizason asati issipfe shiqidi uttidi deettis ha asatappe shagoti daannata malishin shagoti qasse mela asatako issipfe gididi izet uttidi deeshon issi addesi gede guye simmidi haasayishe deees

Daro wotadereti sipe shiiqidi uttidi deettes hawotaderetikka bulla may7o maydinne ubbaykka issifetethanne siiqotethan uttidi tamarishenne ezigishe deettes ize ta ahan ekkidi tamarsizayssazikka beettenna.

Daro maccatinne addeti issippe gididinneissipetethan zorettishe de7izayssanne guba7e woykko be qofa issoy issaara laamettishe de7izayssa beetishe dees. Ha asati shiiqidi de7iza qasse zo7o oyde bollakka uttidaysdikka beettishe de7ees.

Ichchachppe bolla giddi asati issippe eqqidi ha ubbayka eqqidi beishe dettes izetappe issinozi kushshezan waraqata oyqqides qasse heezhzhatikka be huphpheza bolla qoppe woththida ha qoppe woththidaytappe issinozi kushshen mobale oykkidi iza beishshe dees.

Asathi issipetheththan shiiqidi uththidayssa bessishe be7ashe de7ays;ha asathappe shagithi oyde bolla uththi dishin shagothi qassi biiththazan uththida;ha asathappe issi addezi booththa qofe woththidayssaka be7ashe de7ays;izethi uththida bessazikka keehi lo7iya cililo maathakoo.

Nam'u mac'ati betishe de'etes , ha nam'u macati keeh lo'izaysanne ufaysiza mayo mayid detes, qamisa getetiza bootha mayoza issi Naya mayada dishn issi Naya qase be hu'ezaka gozetada woyko gulantada de'awusi. Izetappe guye bagara tophiya Bandrazika betishe de'es.

Nu dere gaammo asati issifi shiqidi ba woganne besera bonchishe de'etees. Izetappeka issi adde dizayssazikka kushen pudhoza oykkidi ciisha pudhoza zo'oranne cililo diza oykkidi sekaytas immishe de'ees.

asati shiiqidi addeti macatinne issoy issora haasayishinne zooretishe de7eettees aasi izeti zooretizayssanne ereto naagikkokka ubbati issife shiiqidi deizayssi qoncekko izatappe issi addezi be kusheza idimmidi eqqidayssi bettishe deees

Issi addudidayssi ha beyife dees ha addozappe gede guye baggara qasse asati bolla woykko mitha bolla keettes azas keezo gizayssa gidikko nuus poho immiza miish aaze gizayssa gidikko e koronte geetettes he koronteza shufoza asati bolla keedi qachishe deettes.

daro asati issife shiqidi uttidayssa bessees haasatikka qasse izetappe issinezi xaabishenne issinezi qasse kushen biire oykifi deezayssa bessees izeta achchen deezayssazikka zo7o oyde gidishin izeti issoy issuara tobishenne haasayhideizayssa qonceko

issi maca dizaara ba achche ha bessashe de7os he achchezaka bessashe woykko miicashe iza hasaashe de7os aaze wosta haasaaze gizayssa gidikko izi qaalaze dhoqu gaana mala izi sinthe deiza miishati woykko tokonoji ehiza mashinati he qaalaza dhoqu istana maadizaytakko

Cora asati issife shiqidi eqqidayssa bessees hasatikka ubbaykka ta behiza wodey kawo oosanchata malizaytakko izetikka be kushe oykkidaytikka be kushe meebe shurabeza dugesh bolaleza giddon aaqizaytikka gididi issipe qoofekka woththidaytikka izata giddon bettishe deees.

ichachu asati kididi issife shikidi uttidi haasayishenne zoretishe desayssi koncekko ha icha cu asappe issi addezi itiophiya kawo woykko itophiya ayssiza addezakko izikka dotor abi aymede geetettizayssazakko

Issi addey gede baggara uttin sekayti qasse ha baggare uttida ha asatikka kawo oosanchata malizaytakko izetikka gede baggare uttizadeza lanqezan toophphiya bandiray bettishe dees izetikka ubbay xaafishenne warakattaza oykkidi issoy issuwara zoretishe de'ettees

Issi adde dizayssi oykko kawo oosancha giidititedayssazi haa beishe diis haddeza achchazanka qasse dophiya bayndedazikka beettishe dees addezeska qodhezanne qashettida miisha deeshin izi maydayssazikka bollara karethakko.

dumma dumma gammo ciimati woykko gaammo bayrati woykko nuni ooyettishinne nuni hanqettishin nuna issoy issara iginthananne sigisana dandayiza gammo bayrati bettihi deettes ha gammo bayrati ubbaykka dunguzanne dumma dumma karetha maa maydayssi qonjekko

Issi lo'iza maca woykkoyn deya ha bey asho deyawus izikka be hupheza addedan dichchada woykko dadison taropo ha qasse isipeha baggara topheya bayndeza zikka kaqetid deizayssi bettishe deees.

daro dunguza mayda asati issipe gidida eqqidayssa beashe days dunguza maytatappe giddon eqqidadezi be ayfeza bolla mana xeere wothidayssi beettishe dees izappeka ha baggara qasse issindeya de izayssi beettishe dees

Daro kaho sanchati issife shikidi hamettishe deettes ha kaho sanchatappe issi addezi be kushezayssife oykki eysethidi dees issinozi qasse be kushe nam'ataka pude bolla histidi ha bessishe deees izeta giddon qasse nam'u addetikka qoofe woththida issi beettishe deees.

Heedzdzu asati eqqidayssa bessi shide ha heedzdzu asatikka aaho kathaza giddun eqqidayssa beyays ha kathazikka aazi geetettize gizayssa gidikko nu dele gaammu asati go7ettiza katha qomotappe issinozakko hessika giste geetettidi melishi de izayssa bessees.

Daro asati issipe shiqidi uttidaysi betishe de'es ha utizaytape qase issineti issineti be na be ki'ozan idimidi uttidaysi betes izeta gidope issi maca dizaraka bootha mayo mayada bootha qofe wothada izeta taamarsashe de'izara qonce gidada betawus

Daro macati issippe shiqqiddi uttididayiss betishshe de'etes .izeta giddoppe qase nam''u macati be nayita ki'ozanni idimidd he nayita guththa nayitara issippe gididi eqqida izetappe gede bagara dumma dumma denibatanni matatikka betishshe de'etees.

Nami'u maccati issiope miiccishe de'etes. Ha maccatikka kushen aazi oykkido gizayssa gidikko tukke izet uyishe de'izays qonccekko. Tukkezikka ayfe tukkezakko. Issiniya issiniya be'ada miiccishe miiceretishe de'ettes. Booththa kubbayaranne saanera uyishe de'etes.

Nunna issi bessappe hara bessa efana maddida wolqqama miishi dees ha mishazikka kame gettetida eretees .Ha kamezi nun tohora ogeza hametidi daappurena mala nuna elelisidi nuna nu qofaso gattana mala maddiza misha.

issi soome doussay deizayshi dees ha soome duossazikka booththa gididi izakka izetti caanishe woykko gaare zaara asati caannidi quqachidi efishe deettis ha soome duussazikka fara geetetti xeyssettes ha farazikka izas malazi booththakko

daro asati nam7u cugan woykko nam7u bessan shiiqidi deizayssa be ashshe days ha nam7u cugan beida be diza asati issifetethan woykko siiqotethan gididi issoy issora shiiqidi uttidi tamarshenne tamarsidayssa be ashshe deays

Dumma dumma kaththa qommotinne asati shiiqidi issi bolla kaththata shiishishi de'idi de'izayssi qoncce gididi beettes leemisos ha kathatappe timatimeti, dumma dumma donoti issi bolla de'ettes ha baggara qasse keeshshetan maketidi maketidi de'izayssika beettishe de'es.

heedzdzu tora hamettiza kaamey woykko bajjajje geetettizaara ha baggara eqqada de7wus izappe gede baggara qasse issi addey be sintezaani kontalen azi izi qachidi woththidi zoo kontalen eqqidayssi beettes hara baggara qasse daro asatikka woykko awayti bena may7on goozettidi woykko afalazan goozettidi eqqishe ha yife deettes

issi kaameza giddon guutha nayti caaneti biishe deezayssi beettees ha guutha naytappe ha baggara gusha gashe wulazara beettishin gede giddon deiza gita wulazarakka keeshenne gelishe izetti deezayssi bettishe dees izetaka issi bessafe hara bessa kamezi caani efishe bideees

Issi bessay beettike dees ha issi bessesan qasse issi dnamu adde dizaytikka hamettife deettes ha bessezan dumma dumma miishati beettettes bollara ginbettida woykko asati iza bollara aadhdhiza woykko pinniza zokkoy beettishin iza garsara qasse shuchchatinne mithati beettife deettes.

Heedzdzu jugan shaketiza asati beettishe deettes issantho jugazan issi macaya be achche booththaza bessada miicashe ayfe tukkeza ha yabanazappe qasse qolashe de'awos giddozanka nam'u indeti gollante duttidi izetappe issineyakka tukkeza qolashe de'awos.

coro asati issippe e shiiqidi heedzdzu tona mettiza kamiye bolla woykko bazaze geetettizayssaan gelifenne kaishe deeyzayssa bessishe dees izappe gede baggara koronte mithazi eqqidayssa bolla shubuzikka gede qashettidayssa bessishe deees

Ha kameti issi bolla shiiqidi dezayssi gehipe beettisho dees iza ta aschenka qasse asati biittazan eqqidayssi deees ha kametikka nuni haho woge issi bessappe hara bessa bana mala nuna maaddiza miishatakko.

Daro asati nam'uson shagetidi deida ha nam'uson shageti deizaytappe issi baggara deizayti kaamen dumma dumma anqashata caanidi iza bolla qasse bees qakeydi gede hamettishe deettes ha baggaraka deizayti eqqidayti xarapheza bollaka ichidayti gididi issife uttidaytikka gidi de'ettes

Asati uttidi issife uttidayssa bessishe dees ha asatikka aazi woththi dogizayssa gidikko becezara maath malizayssa woykko hara miishekka iza giddon uyettiza miishata ekkidi uyishe deyettes ha baggara qasse issi addezikka issi gooma geetettiza caammaza betozappe kessidi izakka biittan wooththidi ha beyishe dees

hedzdzu toora hamettiza kaamiya woykko bajjaze geetettizara ha baggara eqqade de7awus izipfe gede baggara asati isoy sappe gididi issife shiqidi eqqidayssa bessishe dees ishshiyadezi qasse biittan kontalen qachidi be sinthen woththidayssikka beettishe dees

Guutha nayti issife shikidi uttidayssi bettishe dees ha guutha naytikka be sinthezani warakata woththidi issi neyikka xaafishin sekaytikka ha be ishe qasse dumma dumma hara baggara karati be baaxaza bolla kusheza woththidi hagarametishe de'eettes.

Guutha nayti issife gididi tamaruse deettes ha guutha naytappe daruti uttidi deettes gido attin izeta giddon nam'ati woykko issinezikka ekkidi deettes ubbatikka be sinteziyan waraqata baranne bi'ilesara woxxidi deettes.

Oddu bessan shagetida sooti bettettes ha oddu bessappe issi bessazan issi naya miicashe tukke ayfeza yaba nazara qolashe de7oos giddozan qasse nam7u macatikka gullan tutettidi tukkeza qolishe deettes ha baggara qasse heedzdzu asatas issin deyakka qollashe deyawos.

Nam'u mac'c'ati issipe gididi utidi mic'ishe de'etes ha nam'u mac'atape issi na'iya qase be hupheza bolan bota qophe wotadus issi na'iya qase wothabeyku ezepe guye bagara qase mithay woyko cilili ekiza matatika betishe dizays qonc'eko.

Aho besay betishe de'es . Ha Aho besazan qasse daro maatatinne asata biitta woykko asati izan kaththa tokiza sohoy betishe de'es . Ha sozppe hara bagara dumma dumma uththatine miiththati c'lilidi betishe de'etes.

Aaho besazan dumma dumma maatatinne miththati cililidi beetishe de'etees; ha maatata giddon qasse asa keeththey qorqoron keexetidayssika beetishe woykko nam'usora beetishe de'es; izappeka duge goshshezan qasse dumma dumma kaththatika zeretoyssika beetishe de'es.

Issi aho denbay betishe dees ha aho denban qasse wolqama gidida shuchay bettes ha shuchatikka azzi gizza gidikko nuu qalan zalla gixeseetes bollara bothay deyishin dumma dumma izza achara dolishe de'zayssi bettes.

issi aadde dizayssazi kushez mobayaleza oykkides izaappe gede guye baggan qasse daro asatikka eqqidi deettes haaddeza achchen qasse biratan kashettida kashazikka bettishe deees asati aazi uthida gizayssa gidikkokka ereto na gidokka issife gidide eqqidi deizayssi qonce gididi beettishe deees

issi abba malizayssi dees ha abbaza giddon qasse issi naa dizaara gelada be dduge garsa bolla kifileza abbazan gelsada kushsheza qasse dhoku istada ha be7ashshi dawus gede baggada qasse haaththasi tubboza giddora yiidi izan goggish woykko qolettishe deees

Booththa mayda asati maqetaranne addetara giidi issipe deida hee izetappe qasse nam'ati uttidi deettes sekayti qasse eqqidi be kusheza piddi ooththidi woykko dhuqu istidi deettes izetikka may'o kushen woykko fooxa kushezon oykkidi gede baggara qasse mithatikka cilil'idi bettishi deees.

nam,u asati beettishe deettes ha namu asatappe issi addezi kushen pama oykki dees e pampa oykkida kushezanka qasse a7 kushe saate dees hinde ekka gede baggara qasse goyfurabe maadus izitappe goye baggara qasse biratara kishettida keshay beettishe deees

Oyddu macayinne issi adde gididi xaraphpheza bolla uuttida gede baggan hedzdzu macatara issi adetara uttidii dishin ha baggan qasekka nam'u macati uttida ha nam'u macatappe qase kushen zo'o mishsha oykidarakka uutadus izetta giddon uttida addezikka qoppekka woththides

Hezhu macati issipe gididi utidi detes ha hezhu macatape gido de'iza macaya be woyko be gutha naza ki'on idimada dhanthashe de'awuse izetape qase gede bagara utidara be mobakezane waraqataza oykada izetas ha be'ashe de'awuse

Tamare nayti issi mala mayoza maydi woykko yuniforme getetizayssa ingiziretho qaalaza maydi koshon qasse be dawutaraza oykkidi tamare keeththaza bisho dezayssi qonca gidii betishe dees.

Heedzdzu asati beettishe deettes heedzdzu asatappe qasse issi indeya gede baggara uttada de7os ha baggara qasse nam7ati eqqidi heedzdzu indeyi sinthen de iza mashiniza issife giigishishe deettes bollarakka asatami siley kaqetidi deezayssi beettishe deees

Daro macati sipegidi salfen eqqidayssa gayfe daysko ha salfen eqqida asati izetappe issi indeya behubeza bolla awazi woykko erazi izo bochchonna mala maaddiza woykko kowa immiza miishaza oykkada eqqadus izetikka aazi woththizo gizayssa gidikko be sunthazi xaafettana mala woykko ba sunthaza mazgaban woththishe deyettes

tammappe bolla gidida asati issife shiqidi eqqidishinne uttidishe deizayssa beashshidays ha uttidayti qasse waraqataza issife gididi be ishe qasse eqqidaytikka izetara issife qididi be ashe deizayssa xeella shidays

nam7u asati beettishin ha nam7u asatappe qase issi addezi kushen biireza wekkidi biirezan qasse waraqataza bolla xaafishenne nababishe deees gedey baggara qasse issinozi uttidi bees izatikka aaza bolla wothidir xalaphizaza bolla wothidi xaafishe de7eettes

oyddu macati issipe gididi de'ettes ha oyddu macatappe nam'ati qasse be komputerezakka be'isho deettes ha nam'u komputereta nam'ati uttidi beyishin nam'ati qasse eqqidi izeti be'izayssazakka ha ziqqi gaada be'ash de'awus

Issi bessazan asati uttidi deizayssikka deettes ha baggara kas eqqizaytikka deettes ha uttizi deizayssazi ay gide gizayssididikko haggede baggara eqqizayti be sunthaza izan xaafana mala izeta ooththife de7ettes uttidaytikka issi do7e mala issi mala maa maydi uttida.

Heedzdzu asati beettishe deettes ha hedzdzu asatappe qasse issinezi izeta uttidi beyishin nam7ati qase nam7atappe issinez qasse xaafishe deees wara qataza bolla izi xaafana mala qasse sekayssas izas yootishe deees.

Issi bessan moykko issison issi adde dizayssi qoofereza wothideya uttidi dees haaddezikka cimmidayssa woykko izas buuchazi taybeishin pulumidayssa woykko boottidi beettizayssakko iza sinthen qasse dumma dumma waraqaatatinne nuus wodey ehida teklologi ehida dumma dumma komputere geetettizayti issife deishe deettes.

Issi woththanchcha de7izaara de7awus; ha woththaysikka sunththaze woththanchcha zerfe wondimagegn geetheththa xeeseththawus; ha zerfe wondimagegn geetheththizaara ichchachu laythaas woththizappe digeththada woykko digeththa dawus.

Nam'u kasanchati de'etesi, ha nam'u kasanchatasaka eeshozi betishe Desi. Izetika demba bitazan kuwaseza ka'ana giidi giigetishe dizaysi qoncekko. Izeta beyiza sati qase gede bagara aaho woyko daro asati issippe shiiqid be'ishe de'esi.

Issi aaho dembay bettes ha aaho dembazan qasse issi kuwasse de'shin he kuwassekka ekkana gidi kassanchathi marshetishe dethess. Ubba marshetizayttika sallo medhdho shurabe mayidi qasse dugge bagara gixidi shamizesikka zoo woykko booththa giththeti ereththes.

Kuwase ka'iza naytti issippe gididii ufayettishenne dhoolishe woykko guupishe de'etes iizeta kushezan qase izeti haaththaza wuuridi uuyishshe de'iza pampazi kushshen oykidii de'ettes ha nayttikka issippe gididi dembbazanii guupishe dizayssi qonccekko

Nam'u kawo oosanchati issippe gididi uttidayssa be'ashe de'ays;ha nam'u kawo oosanchatas qasse guye baggara nam'u tophphiya bandirazika beetishe de'es; ha nam'atikka haasa'ishenne be qaalaza dhoqqu histida miishshazan dhoqqu histidi izi gaana mala haasa'ishe de'izayssi beetishe de'es.

daro asati issife gididi denbazan gelidi kowaase ka7ishe deettees a kowaaseyokka issosi issozas immike giin issozozikka issozappe ekkana giidi marshetishenne gede ha shocishe deizayssi beettishe dees.

nayti isipe giriidi woxxishenne hamutishe deettes ha nayti ao woxxizo gizayssa gidikko kuwaasekka iza naytakko kuwasezakka kaana gidi denba aaho bessazan issife giridiizeti woxxishe dezayssi bettishe de ees

Issi macasha woyikko wothancha geetetta erettizara tophiyazan erettida wothanchakko izakka wothancha worqinesh eddisa geetettawus izakka maratoone xoonada xoonida rokko

Issi aaho dembazi beettishe dees ha aaho dembazan qasse guutha woykko gashshe nayti kuwaaseza kaana giidi maaliyaza maydi gelida izetikka deiza dembazi azi maata woykko cilillo maatay deeizayssaz giddon lo7izayssaza giddon hamettishe deettees.

Aahu denbay beettishe dees ha aahu denbazan qasse kohase kaana giidi kaasanchati issipe gelida izatappe sekayti issi medho gidishin issi nozi qasse hara malo oykko hara may7o maydes izatappe gede guye baggara qasse ginbin keexxettida keeththezikka beettishe dees

Kowase kaasanchate issi aaho bissazanoykko maatay baynda bessazen piqudi sipe gididi eqqidi hametishodeettes iza tappe gede baggara dumma dumma mithatinne cilil'o matati muuzekissipe gididi ezayssi bettisho dees.

isi aaho dembazan asati shiiqidi deezayssa bessibi dees ha aho dembazan qasse kowaaseza kaana giidi izeti be bolla piddisishenne be bollaza giigissishe deezayssa bey asho days izetappe gede baggara qasse cilla mithatikka bettife dezayssi qoncekko

Dhora gidida wothanchati woykko kaasanchati issipe gididi woxxishe deiza izetappe bolla baggara qasse dumma dumma ginbe keeththeti beettishin ha kaasanchati issipe gididi woxxishenne be kushe dhoqu istidi ufayettishe bizayssi beettishe deees.

daro kaasanchati yafadan woykko salpen gididi woxxishe deettes kaaseza geranappe sinthe bena giigissishe macatine addeti gdidi issippe woxxishe deizayssi qonce giidi beettishe dees gede guye baggara qas karethara booththara ginbettida keeththizikka beettishe deees

issi aaho dembay beettishe de7es ha aaho dembazan qasseh kowaase kaasanchati gelidi kowaaseza ka7ana gidi giigettishe de7ettes izi tikayizan eqqida aaho dembazi keehi celiri ekkiza maatazakko gede lanqe baggezara qasse ginben woykko booththara gana ginbettida ginbezikka beettishe de7es

Kaasanchati dumma aaho gidida wolqama bessazan issife gididi hamitishenne wothxishe dehettes izetas aaththida galse baggar deeza kalsesinne qonxa geetettizayssasi zo'o gidishin bollara shurawezi qasse booththakko.

Isi ahu denbazan guutha naa dizayssi kuwaasiza shocana gishe gede bishe dees izaappe guye baggara qasse karetha bolale gixxidadezikka gidibe ishe dees gede baggara daro asati izi shocana gizayssazakka eqqidi issife be ishe de7eettes.

toknologiy nuus emida mashinezi beetti shirees ha mashinezikka aazi geetetti zegizayssa gidokko oyshethizayssa woykko nam7u miishata woykko nam7u waraqatata issi bolla oosethana maaddizayssa ganche geetetti xeeysettizayssazakko

Issi miishe woyikko woddey nuus ehiza miishe beettishe dees hessi kaazi geetetti egizayssa gidikko komputere geetetti xeeyssettis ha komfutereza giddonta qasse beshin dumma dumma haaththe malizayti shuchcha malizayti biittati iza giddon beettishe deyettes

Nuus toknologey ha7i woddezan ehiza miishati deettes ha miishatikka nuus hoo immizaytanne nuni izara katha kaththanas goyizaytakko ha7y tay be ishintas beettizay poo7ishenne eexxishe deizayssa demmasho deys

ichachu dumma dumma gidida malay deiza woykko medhoy deiza biireti beettosona ha biiretikka nuni izara waraqata bolla dumma dumma xuufetanne dumma dumma xuufeta xaafana mala nuus maaddizaytakko

nuni izappe keeththe keexana simminto geetettizayssazi issi bolla shikidi deizayssa bessishe dees ha simminto geetettizayssazi qasse bollara mithara keexxettida keeththeza garsen izi deizayssa be ashshe days ha simmintozikka keehi maaddees

dumma dumma maxaafati issi bolla shiqi deizayssa bessishe dees ha maxaafata nuni nababizayssa gidikko nuus keehi eratethi nuni izappe demmana dandawoos ha maxaafataska dumma dumma malay deizayssa leemisos booththay zo7oynne katethay deizayssakko izi bessizay

Nu dereppe qasse hara dere woykko Tophphiyappe kare dere nuna aaho dere efana dandda'iza miishshey dees he miishshezikka horphphille geeteti xeysettees horphphillezikka ta be'ishin yafaran uttidi de'izayssa beshise de'es.

Nuni issi bessappe hara bessa banna mala woyikko tophphiya asati kare dere kare dereti asati tophphiya yana Mela haaho ogge effana maddiza mishay azze gikko horphphile getteti xeyisetes horphile getetizaysa bolla etophphya getetiza xuffen xafetida woyikko zo'oni xaffetidaysi bettishe de'es.

Issi booththa malay de'iza bollara paaliza nus haaho oge tophphiyappe kare dere kareppe qasse tophphiya nuna epana danda'iza wolqama miishazi de'es; hessikka horphile geeteti xeeysetees; izassi medhozika booththako.

zoora xaafettida xuufe qommoti de7ettes ha xuufe qommotikka tophiya giza xuufetakko izeta achenka qasse issinoza issinozachchen tophiya bayndelay bettishe deees izetikka qasse ha baggara nam7u asati issi wolqama maxaafaza kushen oykkidi eqqidi deiza

Nam'o nayti hareza haaththe caanishe deettes haaththeza qasse yarkaneza kunthidi qachidi hare gaareza bolla kessidizeti caanish efishe deezayssi qonceko hare tabeshin some doosakko

Issi aaho bessazan daro asatinne kaameti issife shiiqidi deizayssi beettishe deees izetappe giddora qass gede dalga oge efizayssikka beettishe deees ha ogeza achchezan asati kaame zara gididi gidi gelishinne haake ishe diizayssi qonce gididi beettees.

Daro asati sipe giidi shiqidi hamettishenne eqqisho deettes izetappeka dumma dummatikka bena afalaranne may'ora xaaxettidi goozettidi maydayssi beettishe dees izetappe gede baggara wolqama gimbezi oosettidayssikka qoncekko.

Issi bessan issi hezhzhu tohora hammettiza bajjajeynne woykko kaame gettetizaranne issi adeezara issippe giiddidi dess eddezi geede bishshin he bajajiya qasse ha yashshe deawusu izzetappe nam'u baggera gimbben kexxetida keththezi bettishe de'ess.

Gitta wolqama ginbezi beettishe dees ha ginbezi shuchchappe simintoppenne ashawatappe heedzdzatappe giidi oosettida ginbekko iza lanqara qasse nuni izara koronte geetetti nuus pooho immana dandayiza miishezas goyiza shubozikka qashettidayssi beettishe dees

Issi wolqama ginbey beettishe dees ha ginbey simminto shuchchanne dumma dumma ashawatappe oosettidaytakko ha izatappe ha baggara qasse dumma dumma gashe mixatinne maatati denbazan hoykko ogezan diccishe deezayssi beettishe dees.

Asati issippe shiqidi mitha puuteta woykko maatata tukkishe deettes izetappe issiyaddezi uttidi maata ushalisishenne izi achche dumma dumma biitta ta shiishshishe dees goye baggara qas eqqizaytikka aasazaara mitha puuteta oykkidi eqqida.

Issi wolqama ginbezi beettes ha ginbezikka shuchchappe simintoppenne ashawappe oosettidi keehi lo'izayssanne ufaysiza bessako izi deiza qasse biittazakka zo'ome dhora izi gitidi izara gelanassnne keyanas deiza wulati bettihe dees

Wolqama ginbe keeththay keexxettidayssa bessishe dees ha ginbe keeththazikka ha baggara zo'o gididi gede baggara qasse booththara keexxettidayssakko satay ubbayssa zakabeshin aahu katamay woykko addisaba maliza katamaykka issi bolla deyzayssi bettishe deees.

Issi aho denbazan dalga katama de'es gede bagara daro katamazape ha bagara tamare kethata betese ha tamare kethazika qase de'zasi cililo matazi izape gidon betishn ha tamare ktetay yafaran gidishin betes

Issi thamaarezo keeththazan daro guuththa na7ithi uththidi haa be7ishe de7eeththes; guye baggaraka yelagathi qassi uththida izikka beeththes; izethappe ya baggara izethi thamaariza kifilezikka qassi bollara zo7ora kameththida keeththazikka beeththishe de7ees.

Issi gutha nayiya eqada dawus eqada qasi kushezan mitha oso oyiqada he mithaza bolla qasi tani isantho tamere demidayi na,mu sh,anne tamane lapun marotetha layithako gada iza xafisada ha besashe deawus

Issi addee kareppe yiida addezi nu ethoophphiya asathaara issipe gididi eqqidi de7ishe dizayssi qonccekoo; ha asathi i ooththizaysaza be7ishee ubbathikka iza ayfe soho be7izayssi beeththishe de7ees; ize kushezenkka baabisiza miishshi zo7oora de7izayssi beeththishee de7ees.

Gutha nayti issi tamareso kethazan uttidi tamarishe deetes izeta gidon mathse astamariya ha nayta gidope issi nayo

Issi aaho katama giddon tamaare nayti uttidi tsaafeshe de'iza issa be'ishe de'is. Ha tamaare naytikka xarabeza kushen oyqqidi, xarapeeza bolla worqqataza qassi wotsidi iza tsaafeshe dettes. Ubbakka xaace eqqiza issay erettes.

Issi gimbbetiza qorqqoraza achchan daro asati eqidayss beetishe de7eees. Ha asatappe ha baggara de7iza asazi dumma go7etiza biitatinne besati beetishin ha besatan qasse cililo maatanne kareththa biitati dizayasi beetees.

guutha nayti woykko gashshe nayti issipe gedidi shiiqidi deizayssabe asho days ha gashshe nayti awan shiiqizo gizayssa gidikko wolqama timirte keeththay deizason woykko tamareso gedidi izeti issipe eqqidayssabe ashe days iza ta giddon issi guutha naa zibe kushe dimmideqqidayssikka beettishe dees

daro asatinne dumma dumma mashshineti issippe de'izayssi betiishshe dees ha mashineza achchazan qasse asati gulantiidi de'izayti mela de'izayti he dumma dumma tamaresoo hametiishshe de'izayti betiishshe detees izeti izan tamariza kifilezikka gede baggara ke'hi gitatiidi betishshin be'ayssi

issi soy ginben keexxettidayssi beettishe dees ha ginbezaska daro medhoy dees gugarse baggara cilillo medhora hara baggara qasse zo7o medhorakka tiyettidayssa bessishe dees ha baggara qasse dumma dumma maatatinne mixati beettishe deettes

Daro asati sife shiqidi sifetethan deizay sibeetishe dees ha izetappe gede baggara qasse foloshiten keexxettida keeththazikka dees iza giddonikka asati ubbay shiqidi deizay woykko tamareso keeththa bessishe deees.

issi addezi ha beyishe dees ha addezappe gede guye baggara dumma dumma mithati maata qommoti bettettes gido attin ha maata qommotappe issi issi xilil7i ekkiza maatati deettes qasse garsara pudhiza woykko zoo pudhiza ciifhatikka beettife deettes

daro asati issi bessan shirqidi deezayssi beettishe dees ha daro asatappe issi addezi xalala eqqidi deshhin sekayti ubbaykka uttidi be komputereza qasse be ishekka ubbaykka dees bede baggarakka daro asati uttidaytikka ubbay issoy issa imettida komputere xeellishe deezayssi koncekko.

Asati issippe giidi shiqidi eqqidi hamettishe deezayssa bessees woykko eqqidayssa bessishe dees izetappe nam7u asatikka oosanchata woykko gaththizayta gidishin sekayti qasse mela giddon deiza asata gidishin izeta giddon qasse nam7atikka upheza bolla be qoofeza woththida.

dumma dumma asati katama giddon haho bossoppe yiidi woykko aho bessappe yiidi tamariza bessay ginben keexxettida soho bessishe dees ha ginben keexxettida bessezan tamare nayti yiidi izan tamaridi be huphe dichchiza woykko be huphezetti shammiza bessakko

Daro asati shiikidi eqqidayssa bessishe dees haasati issifetethanne issoy issoyra gusettidi gashetinne giitati issife deigayssa bessishe dees izata eqqidarakka kushen zo7onne booththa miisha oykkidayssa bessishe dees.

kawo oosanchati woykko buro anjettidi keeza oosanchati issi bolla shiiqidi buro deishe deizayssa bessishe dees isetikka be kushezani be anjettidi keeda ciishshaza oykkidi keehi ufayssanne keehi mecishenne keehi galatishe deizayssa bessishe deees

Daro asati issippe shiiqqidi uuttidaysi bettishe dees haa asatikka issoy issuwara gididi tamaarishenne tamaarsishe dees izetappe tamaarisizayssi qase issi addezi eqidi be qopeza izzetta boncco bidi kushsheza oykides izetappe guye baggara daro miiththaykka beettishe dees

issi doyzele dizayssi de'ishe dees, ha doyzorezi nuus dumma dumma biittatanne wolqama sohota nuus lo'ethananne baasana dandayiza miishakko iza achchen dumma dumma cilil'o matatinne mithati beettishe de'es.

issi kaamey hamettishe dees hakameza giddon qasse asati keishenne biittan eqqidayssi bettishe dees gede baggara qasse woray beettes woraza giddora qasse dalga ogey woykko aaho haho efiza ogeykka beettishe dizayssi qoncekko

Issi addey ogezan hamettishe dees iza achchin qasse dumma dumma haaththe takka caanniza anqasha taka caaniza kaamezi dei hesse kaamezappe gede baggara qasse dumma dumma mithati beettishe deizayssi qonceka

Issi bessazan issi kaameya lanqezan asatikka deettes hakamizi aazaz maaddize gidayssa gidikko nuso heeran daro gizee asati woykko aayeti saketiza satinne macetizasati elle sidize ta haakimeso woykko hosu talezan gaththana maaddiza kaamekko.

Issi wolqama doyzorey beettishe dee ha doyzorezikka nuna dumma dumma ooso maaddiza meshatappe issinozakko izi nuus oge ooththanas dumma dumma boshetidasota denbasanas maaddizayssakko izaachen oyddu asati eqqidayssikka beettishe dees.

issi kamey ha baggara deyn issi kamey qasse gede baggara deishin giddun heedzdzu toora hamittiza kameya bettashe dero ize ta giddun qasse namu asati deishin he namu asatappe issi addezi qasse he kameti issoy issoara gaacetonna malanne issoy issoara iitonna mala naagiza dezakko

nam7u asati be sinthezan kaameza wothidi gede iza efishe deettes iza giddonka hoykko kaameza giddon asati deizaakkokka beettenna izetikka deizayssazi asfalte hoykko shuchchara oosettida ogezanko

nuos ogey baasettana malanne denbay kiyana mala nuna baasidinne nunakka ooththidi maaddiza dozore geetettizayssazi dees iza giddon qasse issi addezikka iza laaggishe dees gede baggaro qasse dumma dumma katha qomota woykko muuzetikka bettishe deettes

Ichachape bolla gidida asati ichachape bolla gidida asati azi othozo gidaysa gidiko bakusheza gorilishene mechetishi de'etes azi mechtizo gidaysa gidiko bonigiza hathan mechetishe de'etes

Haaththa izappe nus beeththiza bessa woykko sohothi deeththes;izaththikka pulththo soho woykko dumma dumma biiththaappe woykko dumma dumma dembbappe bookeththi kiyizayssa geetheththishin hayssa bolla tha be7izayssa aazee gizayssa gidikko haaththay nus gimbbezappe haaththe nus immiza miishakoo.

Haaththa nuni izaappe go7ettana nuus maaddiza dumma dumma bessati de7ettees. Ha bessatappe ha7i beettishe de7izayssazi bumba geetettizayssazi haaththazi izappe nuus nun uyana malanne meecettana mala nuus goggishe de7ees. Hayssappe ke7iza haaththazikka keehi nuus go7a immiza haathako.

Daro asati issife gididi hamettishe de7eettes. Ha asatikka katha biittazan woykko kathay goyettiza biittazan gede hamettishin izataska izata eeshozi beettishe de'es. Ha asatappe gede aaho baggara qase dumma dumma wolqama mithati beettishe de'izayssi qoncceko.

Issi booththa may'o maydadezi uttidi dees ha booththa may'o maydadezi qasse aaza ooththishe deeze gizayssa gidikko bena geeshishenne mecishe dees aazara gizayssa gidikko bomba geetettiza haaththeza doydi izan kusheza mecetishe dees

nuni haaththe demmiza bessati woykko sohoti daro bessatakko leemisos abbappe demmana dandawos gogisa shaafappe demmana dandawoos pultoppe demmana dandawos gido attin taa7i beizayssi bomba woykko ginbettiza bessappe nuni haaththe demmiza sohokko

Oyddu asati beettishin ha oyddu asatappe nam'u nayti booththa maydishin nam'ati qasse kede baggara zoora gulantidi deettes ha zoora gulantida maca nayti qasse issi qoofeza giddon qasse booththa miisha ekkidi wussipe oykkidi eqqida.